Shaati oo waxaa een sanam oo mesha tagan waxa ku dhexjiro shaati iyo surwaal madoow uu wataa shatiga waxaa kudhegan geed yar ooo warqad ah aa ku dhegan

Een katroon cadaan ah waxa uuna yaalaa meel banan ah kartoonka waxa ku dhexjiro jaajar iyo dhagaha ama bluethooth ka waxa uuna yaalaaa meel banaan ah

Baasto ku jiro saxan cadaan baastada midabkeed waa gaduud tomoto aa kor ka saaran iyo jiis iyo kabsar caleen sidoo kale een 2 bac baasto oo ku qoran xilwa meesha midabkeeda xilwa ku qoran waana baasto een isbageeti oo yacni baastada fiino waaye midabkeed

Meel banaan oo faaruq ah sidoo kale waxaa ii muuqda daaqad iyo meel ku xiran biro iyo waxaa ii muuqda guryo oo la shisheeyo oo asagana midabkiisana uu yahay jaalo iyo gurigaan kale midabkiisa uu yahay white yacni qalin

Een metin alagujira waxa meshan kamuqdo dumar iyo reg iskudhaxjiro midkamid ah talefon nukuhadlaya Een dharka uwato waa dharcadaan sidokalan Labada dumar hortod waxa yalo Labobuug iyo qalin iyo waxayalo caafimidkamid ahna okiyaley xirantahay gacantanawaxaykuheysaa buug

Halkan waa tagan gabar dharka eey wadato waa madow sidole waxey wadata dalad kalar kedo yahay gadud

Cambuulo iyo daango iyo shax cadeys iyo kur oo kujirto bun iyo galaas kujiro tiish

Meeshaan waxa ega muuqda labo boor ku qoran sanjad waa meel boorarka samaysa sidoo kale boorka midabkiisa waa cadaan iyo gaduud isku jiro qoraalka waa gaduud iyo blue

Een Bur kala go'an oo laba qayb ah iyo barbarooni guduud ah iyo karooti iyo borkoli iyo waxaa ii muuqdo hilibshiilan oo duban